kaadi nanɗo kaadi ina yade e men ina dussa e men so Allah jaaɓi kaadi hankkandi wonta manque ku <breath> wonta ŋakku hankkadi kaadi toujours ma en taw Aprostar kaadi e nokkuji men ma en baɗoy hen kaadi tourné ji ma en <hesitation> jaltinoy ɗum ha yimɓeɓe kaadi mbawa hebtinde kaadi emballage uji <breath> mbawa hebtinde kaadi produit o mbawa andude kaadi produit o tawa kaadi kala kaadi kala ɗo gari so tawimo tan ma gandu oɗo tigui woni Aprostar <breath> mbawa wadde ɗumen e awdi mum saaga ɗum kaadi leydi ndi kaadi hankkadi jamanu o ina hewi fella doga en nde wonno dillere nde yaaji Aprostar ,Aprostar tan <breath> won hen kaadi kaadi dutti tan ne ɓaɗa gueɗe babaɓe <hesitation> holto façon ŋaji ene tawoya reemoɓeɓe ene biya ɗumen ko Aprostar <breath> eyyi donc ɗum ɗonne foo kaadi ma en ƴettan ɗum peeje <breath> ma en ƴettan ɗum kaadi daame hankkandi kala ɗo groupement kala ɗo reemoɓe goni <breath> <breath> ma en jokkodir e mawɓe reemoɓe diawan oɗon <breath> taw produit ɗiɗon foof kaadi ma won keblaɗo o oɗon diwan taw kaadi produit ji ɗiɓe cohlata ɗi foof kaadi ne waɗe e juve oɗon tawa kaadi ko kamɓe e nder kamɓe taw wont watta funti watta gueɗe goɗɗo baɗe non
<noise> * bele ina wawi ene wodi ɗo wawi heɓede ko wona tan hande o ɗo Agname ɗo tan
ina heeɓe to yama ina heeɓe hande o neddo yeehi <hesitation> ɗo cultive ɗo Wourossogui ɗo mataw ɗon produit Aprostar ,sa ari Agnam Thiodaye ma taw ɗum ɗon sa jokkodire kaadi e relai ji amen ɗi ko wayno <hesitation> Mamadou Lo en to Gassambiri <hesitation> ko wayno Djiby Camara en to Diafane Soro Coumba <breath> ko wayno Oumou Sow en to Dial Pécheur ko wayno Hapsatou Ka en to Sylla Diongto sa yeehi kaadi Thilogne en kaadi to Aissata Sall en ha hakkude maaje ha diwan Podor o donc relai ji amen ɗo wonno foof <breath> kala kaadi ɗo ɗo ɗo stoke Aprostar alano kaadi mamin bad feere ko yawi ko yajci Aprostar wona ɗon tawa kala deemowo nodduɗo tan e serveur men o <breath> nodduɗo kaadi e oɗo numéro tan tawa ine sohli Aprostar o tan ma min jofonoɗum mo ganduɗa kaadi koko batti ma yetto ɗon heɓa produit o totte hen kaadi <hesitation> humpito hokke hen kaadi des conseils wawa hutorade ɗum no foti hutorade ni <breath> kono produit traitement de semence mo ganduɗa kala awdi omo waɗe hen guilay maaro ha e sewo sewoji ha e foof omo waɗe hen
<noise> ey bele hande hutortoɓeɓe wonande hutortoɓeɓe gatdortu awɗele muɗumen ha ɗo codata ɗo walla ene mbawi fewnande koye muɗumen ko yowiti e banggue produit o
eyyi aɗa andi hitaade <hesitation> kitale amen adanɗeɗe min gadduno ko massiŋaji traitement <noise> nde wonno nden tawi ko ɗum kessum kaadi toubakoɓe kaadi ne kewi rento rento ɓe jaaɓano yimɓeɓe yo baɗan koye mumen trité min badno tan ko point ji de traitement ko wayno sa ari Kanel ko wayno Hamidou Ly tota machine <breath> sa ari ɗo Wourossogui ɗo ko wayno Samba Diallo totta machine <breath> donc sa yeehi Dial ko wayno Oumou Sow en totta machine ;fra min ƴetti machine naji dal ma won massiŋaji nogass min caari ɗum <hesitation> e région he tawa non kala jooguiɗo awdi mum addat ɗon waɗane traitement <breath> mais kaadi min tawi ɗum ɗonne kaadi ina teddedi <smacks lips> ina addi kaadi blocage e donc finalement non caggal ɗum nde min jooɗi e fournisseur o min badde mumen concerte <breath> min tawa kaadi produit o ko hulate e mum ko kaadi ala hen <breath> kanko kaadi o gañata yimɓe o o safrata tan ko awdidi e ko wayno kullon ñamon kon nden non tobakoɓe pelliti bi joni yomin bellit hankkandi kala deemowo cohluɗo tan ne wawi sodde paquet <noise> mum diwan mum irtaye awdi mum awana hoore mum donc caɗele ala eyyi donc <hesitation> hankkandi kam oɗon blocage kam iwi donc <hesitation> produit o omo yaɗo ha Mauritanie <breath> omo yaɗo ha e guurée :fraɓurɗe lobbinade ɗe foof taw joomum kaadi ina mbawa yidehen koye mumen
<breath> to banggue jeygu bele ko en gros walla ko détail tan walla ko hol non
eyyi emin jeyamo en gro emin jeyamo en détail saabu ɗum Aprostar o kam hande o kam reemoɓeɓe foof na gandi paquet mo 10G o coggu makko ko temettati temettati o jaarata so tawino non ko neɗɗo gaddunoɗo awdi mum e point de traitement ji ɗi joguiɓe massiŋaji ne kebla ɗi eyyi donc kala mudo awdi walla kala 20K aw <hesitation> 4k awdi ndi pewnane ɗa aɗa yoɓa temet nayyi eyyi donc emin joogui kaadi mawɓe reemoɓe walla relais kaadi gonɗi e guurée :fraɗe tawa kañum enne kaadi ne cotta Aprostar o en gros ina mbawa kaadi yeytoyde reemoɓeɓe ɓenne kaadi hemin baɗani ɗum hen marge min baɗani ɗum hen prie en gros coda paquet o hakkude 1200 e 1300 so jeeyi kaadi yeyta ɗum en 1500 woda ko dañi hen
* <noise> Aprostar so heɓama <breath> e caggal awdi bele neɗɗo o ne wawi abbitinde ɗum
eyyi aɗa andi produit Aprostar kanko ko protection, des plantes kanko ummi nimo ko o foti yadude koye awdidi ha cycle o fo yetto eyyi kono non <hesitation> so tawi jomum dañi caɗele donc eɗen joogui produit ji goɗɗi ɗi o foti hutorade gam o hutoronoki Aprostar o guilay départ o donc o yi ñamre walla o yi rafi e ndeemateri makko produit ji goɗɗi kaadi ne wodi ɗinne kaadi ko ordonnance ɗi ganduɗa so woytima tan <breath> ma o halanimin tan rafi mo wondi o walla caɗele ɗi o wondi ɗo mamin jofomo prduit goto mo ganduɗa on ne kaadi ma o hebɗum tawa kaadi tiɗani tapinanimo o waɗa traitement makko o yiya hen jaam eyyi kon Aprostar ummini ɗum tan ko traitement de semence eɗen jiya non woɗɓe ina dentoro ɗum ndemanteri mumen ko wayno joom nanaji en walla ko wayno joom sewo sewoji en jiya tan attaque ara e nder <hesitation> ndeemateri mumen ƴetta Aprostar o badda ɗum e ndiyam puffa ɗum <hesitation> e ndemateri mumen kaadi daña hen jaam eyyi kono kam Aprostar o kam <hesitation> <noise> physiquement ummini mo tan ko traitement de sem eɓe ɓaɗa ɗum konoo min kam en temps que technicien mi wattaɓe ɗum conseillé eyyi saabi ɗu kaadi ne waɗi produit ji goɗɗi ɗi gabduɗa ko ɗiɗo sa yi rafi e ndemateri ma ko ɗin kutortoɗa puisque ɗinne kaadi sa waɗi traitement o o wayata kono gaz ni <breath> wontan o natat e nder ndeemateri ndi o safraton ko foti safrude o wara ton ko foti warde après non e balɗe omo ya omo saya omo usto omo weɗo ha o gassa e ndeemateri he ko ganduɗa sa itti hen tandis que Aprostar non nde wonno kañum ko taritement de semence <breath> sa ƴettimo a waddimo e ndiyam a fullimo <hesitation> suppome ma

donc ina gassa eyyi hay so tawi ukkeki natti mais toujours produit base o ɗon <breath> wona e lobbuli ɗum kaadi jango e jaam so jomum ñami tan ɗum ina wawa dañde hen caɗele <breath> min biɗa yiya won aroɓe e am ne biya minen de min baɗe makko e nana amen nana o foof hankkandi o omo wondanno e rafi <breath> rafiji ɗi natti o ɓawli o wi kurum hankkandi o gubima o jaayi kono biyatmi ɗumen tan ko kanko ɗum ummina nimo a dañi hen solution non kono vraiment ɗum ummina nimo emin batma traité ya ƴettu cas optimale pompa ɗum e nana ma sa yi hen rafi bele rafi ki on ne kaadi sa waɗi ɗum tan a yiyat o singea walla a yi ñamre guilɗi ina nata e nder makka ma walla ina nata e ɗuma ma min bima ya watt utilisé cas optimale walla ƴetta <breath> tondeur baɗa ɗum pulvériser pompa jiyaa wara guilɗiɗi ,hundende singea waylo ko ɗum ɓuri yadude e ko anda ko puisque ɗivon produit ji so ɓoyi tan ɗi perat so ɓoyi tan ɗi beɗoto hankkandi ha laaɓa ceer wona kaadi ko ndeemɗa ko selli hay <hesitation> produit goto ala hen a joɗima jonte ɗiɗi aɗa wawi ittude ñama kono sa ƴetti Aprostar a yonkki ɗum e ndiyam ha wojji <hesitation> a fufi ɗum e nder bassallon walla a waɗiɗum e nder wutaduma makka ko wonno ton foof o warat ɗum
* duttono ɗa en ko yowiti e banggue hande o hono adresse suji mon woni keɓɓirɗe moɗon nokku ɗo neɗɗo yiɗata wawde tawde on tawa kaadi ene heɓa <inhales> <smacks lips> on no hannirta ni
eyyi biɗen établissement Kane et fils jooɗi ko cuuɗimen Agnam Thioday <noise> Agnam Thioday non woni koye département de Matam woni kaadi koye région de Matam <breath> eyyi kala non kaadi jidɗo hen humpito walla jidɗo hen kaadi ko heɓi <breath> e produit ji gonɗe établissement o établissement o kaadi omo mofti gueɗe kewɗe Aprostar ina tawe ɗon herbicide taji ina tawe ɗon produit ji fito ji ina tawe ɗon <breath> donc kaadi awɗele kaadi dennagal awɗele ɗe reemoɓeɓe cohlata fo kaadi ina tawe ɗon <breath> guilay kaadi massiŋaji deemoji ha e ko remoɓe kutorto ha kaadi ko <hesitation> dennagal ko fate ndeema e gaynaka ina tawe ɗon guilay kotone baɗanteɗi baali ha e kaaƴe ɗe baali ɗi jawɗi laƴoto foof ina tawe ɗon donc non ɗonne kaadi sa jokkodiri tan ee mussidɗo mon maccungal reemoɓe walla dusowo reemoɓe <breath> Aboubacry Kane a noddi tan e noddirguel guel 5416367 mami jaabe mi haalanma kaadi ko ko cohluɗa ko foof kala kaadi ko ɓurɗa yidde kaadi ina tawe ɗon établissement o kaadi omo yaji zone d' intervention ne wayno men o kaadi omo yaji ne wayno dennagal e région de Matam foof relais ji men ina tawe ɗon <breath> accu ni kaadi ha nder leydi ndi sa yeeyi ɗo ko wayno Madina Gounass en ,Kafrine en ,Kolda en , Bakel en ,Kédougou en partout emin jokkodiri ton e relais ji amen yimɓe amen nata ton établissement ina tawe ton produit ɗi ina tawe ton service saji de qualité kaadi <breath> e accompagnement o woni duuso ngo foof kaadi ina heɓe ton ko hankkandi yoɓe jokku golle ɓe mbasa hulde ɓe ganda kaadi no mussiɓeɓe birata ni tan fofoof kaadi tawete koy ndeema hande o kaadi sa yi leyɗele toubakoɓe ɓe daaɗi en kamɓe koɓe watɓe assurer auto suffisance alimentaire mabɓe kamɓe déja <breath> conñadi mabɓe koɓe guura mabɓe ɗon e duɓi sappo ha e duɓi nogass koko mofta tawa kam hay so tawi caɗele dañama walla hay so tawi haraji dañama ma won duɓi sappo kam ñamdu leydi mabɓe kam koko assuré koko mofta taw bonata eyyi enenne hankkadi kaadi ko ɗon podɗen ummanade eyyi donc établissement Kane et fils kaadi ina jogani en kaadi karallagal ina jogani en kaadi peeje ɗe ganduɗa kaadi ƴoga kaadi koye anduɓe <breath> ƴogako kaadi koye witti hankoɓe ina tawe ɗon bele kaadi eɗen bawa hisnude gura men ,bele kaadi eɗen bawa haɓade ŋakkere haraduru <breath> bele kaadi eɗen bawa nawde ndeema men yeeso saabu ɗum kaadi enen foutankoɓe Allah ina hokki en kaadi dammal ndeema <breath> yitamani <hesitation> waɗama wittoji tawama normalment Fouta foti wontoyde fawru Afrique de l' ouest saabu ɗum enen eɗen joogui leydi alɗudi joɗiɗen koy dow maayo welgo timɗen koye maayo welgo eɗen joogui toɓo eɗen joogui ilam <breath> eyyi donc ko heddi ko non woni caɗele <hesitation> caɗele kaadi ko caɗele tokose <breath> ɗe ganduɗa ɗen kaadi solution ŋaji muɗum nanɗo woni hebde awdi celludi ,woni hebde kaadi ko haɓato kaadi ñamon woni hebde kaadi ko haɓato huɗoji woni hebde kaadi kutorɗe ee hebde humpitoji ɗum ɗon foof kaadi hande Allah hokki en ɗum kala nodduɗo non tan kaadi ma waw wallodire de ha holle lawol kala projet mo jidɗa umminde kaadi so tawi jidɗa ko asde forage ,so tawi jidɗa ko dañde pompe so tawi jidɗa ko wadde équipement maji solaire kala ko ko jomum yiɗi tan <breath> so noddi en tan alhamdoulilahi rabbil ala mina jokkodiral ngal nanɗo ma en baddu ɗum kaadi e bawɗo safrude ɗum bawɗo haltinde ɗum e ɗeɗon caɗele numéro o 77 541 63 67 77 541 63 67 o woni numéro Aboubacry Kane joɗaniɗo on to cuuɗi mon Agnam Thioday kono non kaadi gondu e mon kaadi dennagal <hesitation> reedu Fouta foof ala foof kaadi tomi natata ala foof kaadi tomi yahata <breath> kala to bawɗon noddudemi tan mami wad déplacé mi ara mi tawa on ɗon joddoɗen jewten ƴewen caɗele gonɗe ɗon ɗe kaadi ƴewen kaadi no cafrirɗen ɗum
* ɗum non Allah jaarama on jaarama bandiraɓe tedduɓe keɗotono ɗen ko yewtere meɗen tawi koy ballal jokalante ɗo e halirde mon <breath> BOSE FM bismino ɗen ɗo ko Aboubacry Kane kanko woni gardiɗo établissement Kane et fils ɗo e Agnam ɓe jooɗi kono en kettimomo o ruttanima en tigui e oɗo produit mo ganduɗa hande o ko kutorteɗo Allah jaarama a jaarama Aboubacry Kane ha ko faye arde so jeeyɗo haaji <noise> ndeɗo yewtere non koy ballal jokalante Allah jaarama on jaarama
non gaasi ha laaɓi bandiraɓe <hesitation> tedduɓe no biruno ɗen koy ballal jokalante woni ko jokkodirno ɗen e établissement Kane et fils en paami en jarnima mussidɗo meɗen Aboubacry Kane <hesitation> Allah jaarama on jaarama karallagal ko Yero Diallo ɗo e halirde nde ko mussidɗo mon Idy Gaye e wonno <hesitation> tawi eɗen jabɓino <hesitation> biyen Aboubacry Kane bandiraɓe tedduɓe yo Allah rokku en wonde jaam
ajaarama